Mongaashingeyi aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala, ohaya longitha uushina mboka hawu vulu okuyalula oshimaliwa mono ho fala owala okapandi koye okashina etaka yalula nawa. Okashina hano ohaka longithwa uunene moombaanga.

Oositola ogo omahala ngoka aantu haya landitha iinima. Moka aanangeshefa yeli hayi imonene oshimaliwa. Omuntu ngele owa pumbwa shoka wa hala oho yi nee koositola dhika eto ilandele shoka wahala mono ho kala to hogolola shoka wahala eto futu oshimaliwa.

Ombaanga ya Nedbank oyili tayi gandja omukuli kaantu mboka ya hala okutunga omagumbo gawo. Aantu ohaya yi nee koombanga ndhika etaya udhitha oofooloma, ndhono haya vulu okukala yapa oombanga ndjoka opo ya vule oku pewa oshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank oyili ombaanga ndjoka hayi gandja omauwanawa, mono aantu haya vulu oku imonena oohauto dhawo uuna ya yi methigathano e taya sindana. Oohauto ndhoka ngaashi Martin Jekonia a sindana oshihauto she.

Oonkulungu oyo aantu mboka haya longo iinima iiwanawa, mbono haya vulu okulonga iinima miiti mbyono hayi vulu okulongithwa pamikalo dhayoloka. Oyili nee hayeyi longitha opo wo ya vulu yeetepo uutemba mboka hawu iyogelwa koonyala.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana, mbyono aantu kehe gumwe heyi longitha opo a vule okukandula po omikundu dhe. Uuna aantu kaye na sha oshimaliwa ohaya kala ya kwatwa kolungwenye, oshoka ka ye na shoka ta ya pe aakwanezimo yawo.

Iimaliwa oyili iinima mbyoka ya simana mbyoka aantu haya longitha opo woo ya vule oku kandula po omikundu dhawo. Oyeli hayeyi longitha uuna ya hala nando oku ninga oshituthi shontumba ohaya ka landa nee iinima niimaliwa.

Aanangeshefa oyo aantu mboka yena omahala gomangeshefelo mbono yeli haa landitha iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana shika ohayeshi ningi nee uuna tayeya okulanda shoka shoka ya pumbwa momagumbo gawo eta yi imonene wo oshimaliwa.

Muuyuni awuhe iilongo ayihe oyina iimaliwa yina ongushu ya yooloka mono mwa kwatelwa wo India. Ngono eli ena iimaliwa mbyono ha longitha nelalakano opo ayambule po oshilongo she ye avule okupa aantu yomoshilongo she oshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank oya manga uukuni wumwe nositola yoApple phone, ndjono hayi landitha eengodhi dhopashinanena no to vulu wo okuya kombaanga yoNedbank to mono ko omukuli gwoku landa ongodhi yoye yo iPhone.

Methimbo lyo ngaashingeyi aantu oya ninga omatyofa. Omatyofa ogo iipundi mbyoka yopa shi nanena mbyono ya ningwa opo aantu ya vule oku kuuumba. Ya kuutumba taya vululukwa nenge taya popile po shoka sha simana, nenge wo aantu uuna yeyamo mbono haku tiwa aatalelipo.

Iiimaliwa oyo yimwe mbyoka aantu haya longitha muuyuni auhe. Mono aantu ngele tayayi kiilongo yayooloka , ohaya yi ihe niimaliwa mbyoka , etaya pingakanitha. Ohaya pingakanitha nelalakano opo yavule okumona iimaliwa yomoshilongo moka yuuka.

Ombanga yotango yopashigwana oyi li tayi lombwele aanafalama ayehe kutya otayi vulu okugandja oshimaliwa, mono aanafalama mboka haya longo nomatama ye li wo ya ningi elago mokukwathelwa noshimaliwa shika.

Iipundi oyo yimwe yili simana. Aantu mongashi ngeyi oye ya po nomikalo dhokuninga omatyofa, ngoka taga vulu oku kuutumbwa kaantu. Oha ya ningi nee nuutafula mboka hawu kala tawu monika nawa, hawu tulwa wo mookombitha.

Aanafalama oyo aantu mboka haalongo niimeno, mbona haya vulu oku kuna iikwamboga. Iikwamboga oyo ne iinima mbyoka yili yapumbwa momalutu getu. Ano ngele aantu ya teya ohaa kalanditha ne ano aanafalama oha kalanditha ne opo yavule okwi imonena oshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu oku gandja moshigwana? Ngele tayi kwashilipaleka kutya aantu ya dhana etanga ndyono hali vulu okukala lya dhanwa aantu e taya pewa oshimaliwa mono aantu hayi ishangitha.

Oseti ogo omahala ngoka omawanawa. Omahala ngoka aantu ye li haya kala taya katumba mono ya tula iinima ya yooloka mwa katelwa wo omatyofa, oosikopa dhono hadhi vulu okutulwa iinima.

Iimaliwa oyoyimwe mbyoka yili yasimana mono hatukala tuna iimaliwa iikukutu nenge iimaliwa yomafo, iimaliwa ohatuyilongitha opo tuvule tukala twakandulapo omawudhigu getu tatuvulu wo okupa ookuume ketu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana unene, oshoka aantu ohaye yi longitha nomalalakano ogendji. Ohaye yi longitha nelalakano opo ya kale ya kandula po omikundu dhawo opo ya vule oku pa wo ookahewa kawo.

Oositola dhayooloka ohadhi vulu oku landitha iinima yayooloka, mono aantu haya yi nee koositola dhoka, haya vulu okutala iinima ngaa inaaya landa, nenge taya yi noshimaliwa opo ya vulu oku kala taya landa iinima yawo mbika, yo ya vule oku kala yiimonena iinima yawo mbika yahala.

Owuli wuli megumbo ihe kuna shoka toli inda kositola nena nena , moka to vulu okwiilandela wo oomboloto yoye hayi liwa ashike nando onontaku poashiwambo oyili hayi kutitha unene.

Ombaanga yoNEDBANK oyi li ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi kwathele aakwashigwana. Oyi li wo hayi gandja una aantu ya vena oshimaliwa mbono ya vena oma thigathano. Oha ya pewa ne oshimaliwa shika opo ya vule okwiikwatha na sho.

Ombaanga yo Standard oyo ombaanga yimwe ndjono yina ethimbo mono tokutha ombinga mokutuma ethano lina oshinima shono oshimbulawu opo wuvule oku isindanena shoka tashi sindanwa nengw shono tashi gandjwa kombaanga.

Aanongontu oyo aantu mboka ha ya vulu okuninga iinima ta ya longitha iinima iikwawo. Mono aantu ha ya vulu oku longitha iipilangi opo ya vule oku e ta po sha, shoka ta ya vulu oku imonena oshimaliwa sha sho.

MVA Fund olyo ehangano ndyoka hali adhika moNamibia, ndyoka li na sha niiponga yomoondjila, ano hali tonatele aantu mboka taya longitha opate. ohali gandja wo oshimaliwa kaantu. Ombaanga yaStandard Bank nayo ohayi vulu okugandja oshimaliwa kehangano ndika.

Tanzania oshilongo shimwe shoka shi li mu Afulika, shono shina iimaliwa yina oongushu dhaayoloka, shono shina wo ongushu yiimaliwa yi li pevi elela. Uuna aantu tayayi koshilongo shoka, oye li haya mono oshimaliwa oshindji shi vulithe shoka tayayi nasho.

Ombaanga yoStandard Bank oya konda oyendji omagulu mono yali yi iyunganeka noku dhika ootenda dhawo, opo oyendji ya vule okuya oku ninga uukalata wawo noku mona wo omayakulo gamwe ga gwedhwa po.

Iipilangi oyo iinima mbyoka ha yi zi komiti mbyono yi li ya simana, oshoka aantu oha ye yi longitha oku opaleka omagumbo gawo. Mongaashingeyi aantu oya eta po omalusheno ngono ha ga vulu okuminikila uuna etango lya yi mo.

Monalenale aantu okwa li haya lala koombete dhiitenda nenge nditye koombete dhomalyenge. Ngashingeyi oya etapo omukalo omupu mono ya ninga wo oombete dhiipilangi, dhono dha kola elela dhi vule dhono dhiitenda.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya kala ye na oongeshefa dhayooloka, mono haya landitha iinima mbyono yili ya pumbiwa kaantu mono aantu haya yi wo ya vule oku kala ya landa, taya landa noshimaliwa shoka ye na, taya landa oompumbwe dhawo.

Kehe oshilongo muuyuni oshina wo oshimaliwa shasho shina ongushu ya yooloka. Mono wo iilongo hayi vulu okulongitha iimaliwa yawo opo yi vule wo okutunga iilongo yawo. Nenge tayi landa iinima mbyoka ya pumbiwa moshilongo opo yi vule oku ikwathana nayo.

Oositola odho iinima mbyoka ya simana muuyuni, oshoka ohayi landitha aantu iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu. Aantu ohaya yi nduno ya ka ilandele mo iinima yawo. Ohamu kala mu na oothewa niinima ya yooloka mbyoka aantu ya pumbwa okukala ya longitha momagumbo gawo.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi gandja omayakulo kaantu. Mono ye eta wo okaima hono hakutiwa okaepa haka tulwa moongodhi. Hono haka vulu okukala kalongithwa ongele okugandja oshimaliwa nenge okufuta.

Mongashingeyi aantu ohaya vulu oku kwatathana, taya kwatathana noongodhi nenge nookompiuta ndhono hadhi adhika wo moositola. Aantu oyeli haye dhilongitha pamikalo odhindji, oshoka oholongo nadho owala wa kuutumba.

Ombaanga yabank Windhoek oyo ombaanga yimwe ndjono tayi adhika moNamibia mono yina ethigathano lyokupungula oshimaliwa oto vulu okupungula oshmaliwa shoye kombaanga yaBank Windhoek eto isindanene oshimaliwa sha konda poondola eyovi.

Iipundi osho oshilingithomwa shoka hatulongitha onga oshikuutumbwi ,oshili hashi ningwa wo miipilangi ,aantu ohaya kuutumbako nee uuna yaloloka ,mongaashingeyi oyatulako nokuli omafulaafula ngoka hagakala geliko nawa etaya tulako omalapi.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho, iilongo ayihe ohayi longitha nee iimaliwa yawo pamikalo dha yooloka. Iimaliwa mbika oyina ongushu dhayooloka mbyono hayi vulu oku kala ya pinga kanithwa uuna aantu taa ka talelapo iilongo ayihe.

Ositola Odho omahala ngoka haga landitha iinima ya yooloka, mono aantu haa landitha opo ya vule okwiimonene oshimaliwa shono haa longitha opo ya vule okukandula po omikundu dhawo, oositola odhili dhina oolaka dhono hadhi kala dha pakelwa nawa.

Ostola olyo ehala moka hamu landithilwa iinima mono aantu hayeya okutala. Aantu yamwe ohayeya oku faathanitha oondando kiikutu okuza koostola dha yooloka, yamwe ohayeya okulanda iinima iiwanawa. Omuna woo aantu mboka haya kwathelemo.

Omahala gomalandithilo ogo gamwe ngoka ga simana muuyuuni, oshoka aantu ohaya vulu okuka tala iinima yawo mbyoka ya pumbwa koostola moka haya landa iinima ya yooloka. Ohamu adhikwa nee iinima ya yooloka mbyoka aantu haya vulu oku landa.

Iimaliwa iinima mbyono hayi longithwa miilongo ayihe, mbyono hayi adhika yi na oongushu dha yooloka. Ohamu adhika ooeuro. Ooeruo muuyuni odho ndhoka dhi li pombanda ndhoka hadhi longithwa dhi na ongushu ya yooloka, ashike oyi li pombanda.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia, ndjoka yi li hayi kwathele aantu. Oyi li hayi gandja wo iimaliwa yamboka haya vulu okukutha ombinga momathigathano gayooloka, ongaashi okuyoga.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana muuyuni. Iimaliwa ohayi longithwa wo pomikalo odhindji, mono aantu haya vulu okuyi longitha, opo yavule okukandulapo omikundu dhawo. Ohayeyi longitha nee okulanda iinima mbyono yapumbwa.

Oositola olyo ehala ndyoka hali landitha iinima mbyoka yapumbwa , mono hali vulu oku landitha wo omagadhi. Aantu ohaya yi ye kiilandele, taya yi ye kiilandele shoka yahala. Ohaya ilandele omagadhi mbyoka hayi vulu oku longithwa kaantu esiku kehe.

Ombaanga yoStandrd bank oyo yili ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ohayi lombwele nee aantu yena okukala ya pungula oshimaliwa shawo kombaanga oyo tuu ndjika moka omuntu ho vulu okutula ko ondjambi yoye ayihe .

Iilongo ayihe oyina iimaliwa yina oongushu dhawo aantu ngele taayi kiilongo iikwawo ohaa pingakanitha nee iimaliwa yawo opo wo ya vule okuya moshilongo moka ya vule okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Momagumbo ngaashi ngeyi omuli hamu adhika iinima oyindji mono hamu adhika omasiga ngono haga vulu oku telekelwa, muna olusheno ndu halu minikile nawa momagumbo moka ohamu adhika iiyimati mbyoka hatu vulu okulya opo tu paluthe omalutu getu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana, oshoka ohayi e ta enyanyu maantu. Oha yi e ta wo enyanyu uuna aantu ta ya landa iinima nenge ta ya pe ookuume ka wo. Uuna puna nande iituthi yontumba aantu oha ya longitha iimaliwa mbika opo ya vule oku ikwathela mo ku landa iinima mbyoka ya pumbiwa.

Ombanga yoNedbank oyili ombaanga ndjoka yili ya simana oshoka ohayi kwathele moshigwana mono hayi vulu okuyambidhidha omaudhano ga yooloka. Mono aantu haya kutha ombinga ngaashi mekopi lyoshifo ano ekopi lyoshifo.

Iitafula oyo iinima mbyoka ya ningwa nawa mbyono hayi ningwa wo miiti ano miipilangi. Aantu oye yapo ne nomikalo nkene ye na okwiimonena oshimaliwa mono ya e tapo omadhiladhilo goongeshefa mono haya landitha iinima mbyoka ya ningwa miiti nenge miipilangi.

Ombaanga yoStandrd bank oyili hayi gandja moshigwana mono hayi ningi omathigathano mono aantu haa vulu okwiisindanena iinima ya yooloka moka wo muna tate Martin Jeckonia ngoka wo eli asindana oshipatululo shohauto.

Owu li wa hala okulanda iinima yoye ngaashi omatama? Aalandithi otaya popi kutya oto vulu okulanda iinima yoye to longitha ashike ongodhi yoye , mono to tumu wala oshimaliwa nongodhi yoye ndjoka.

Muuyuni omuna iilongo ya yooloka mbyono yina iimaliwa yayooloka. Aantu ohaya vulu okuyilongitha ngele yahala okwiilandela oshinima ngenge yahala oku kandulapo omikundu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana, mbyono aantu ha ya longitha nelalakano opo ya vule okukandula po omikundu. Uuna aantu ye na iimaliwa oyindji, oha ye yi yalula e ta ye yi ningi uupandi opo wo ya vule okufala koombaanga.

Owuli wahala okuya koshilongo shilwe, opo nee wuye koshilongo hoka, owuna kukoneka kutya owuna kukala washiwa ongushu yoshimaliwa shoka, shoshilongo hu wahala okuya. aantu ohatala nee manga iinayaya nelalakono opo yavule okuya noshimaliwa shagwana ndee taaka pingathitha oshimaliwa shika.

Monalenale aanru okwa li haya yalula iimaliwa moombaanga koonyala, ngashingeyi oya kondwa omagulu. Ihaya yalula we koonyala, ohaya yalula nuushina mboka taya tula ko iimaliwa ko otaka yalula kokene.

Ombaanga yotango yopashigwana ombaanga ndjoka hayi kwathele pomaudhano, mpono aantu haya vulu okukala ya pewa oshimaliwa nenge yu uvanekelwa kutya uuna aantu ye ya e taya kutha ombinga omusindani oha vulu okupewa oshimaliwa shomwaalu gontumba.

Oositola ogo omahala ngono aantu haya vulu okwiimonena shoka ya pumbwa oha ya yi ne noshimaliwa e taya landa iinima mbyoka opo wo ya vule okukala ya kandulapo omikundu dhawo yo yapewo aakwanezimo yawo okulya.

Ositola yedhina Nictus oyili ya tula oondando dhawo pevi, mono ondjato ndjoka yasimanekwa mongashingeyi hakuti okofa yali yina oondola 1809 paife oyina 1700.

Uuna omuntu asa ondjala ohayi koositola mono omuntu havulu okulanda iikulya. Moositola ohamu adhika iikulya mbyoka ya telekwa ,ya telekwa nawa kaantu kamana mbono yeli yi ilonga koosikola nkene yena oku teleka iikulya mbika.

Ombaanga yoStandard bank oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya otovulu okutula ko oshimaliwa kombaanga yawo. Mono tovulu okutula ko wo iimaliwa ayihe mbyoka walonga omwedhi aguhe, otayi vulu okuyikwatwa nawa taye yi sile wo oshimpwiyu.

Ooseti olyo ehala ndyoka aantu haya vulu okukuutumba , ndjono hali kala lyatulwa iipundi noshowoo oosikopa niitaafula. Ohaya kuutumba , ohaya tula mo iinima mboka opo tayi monika nawa uuna aantu taye ya okutalelapo .

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana. Aantu ohaya kala ye na enyanyu enene uuna ya mono oshimaliwa oha yeshi longitha nee opo ya vule okukala yapa ooyakwawo nenge taya kandula po omikundu moongeshefa nenge momazimo gawo.

Opo wu imonene oshimaliwa, owuna okulongasha. Mono aantu oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena okwiimonena oshimaliwa. Oyeyapo nedhiladhilo opo yavule okukala taya landitha iinima, mbyoka tayi vulu okuya etela oshimaliwa, ngaashi iimeno, nenge iiyimati.

Mongashingeyi aantu oye ya po nuushina mboka wu li wa yooloka, mbono hawu vulu okuyalula oshimaliwa. Shono sha ninga wo oshipu oshoka aantu ihaya mana po ethimbo lyawo mokukala taya yalula iimaliwa koonyala.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa muuyuni awuhe mono aantu haye yi longitha nomalalakano ogendji. Iilongo oyi li haye yi longitha opo yi vule okulanda iinima mbyoka ya pumbwa moshilongo shawo opo wo yi vule okukala ya kwathela aantu yawo, aakwashigwana mboka ye li moshilongo shoka.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana moshilongo mbyono hayi vulu oku tu etela omawuwanawa ogendji. Ohayi longithwa koohandimwe mono haya vulu okukala taya landa iinima mbyoka ye li ya pumbwa, nenge okupa wo ookuume kawo nenge ookahewa kawo.

Ombaanga yoStandard Bank oyili ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia ombaanga ndjoka yili yasimana oshoka ohayi kwathele aantu, mono hayi vulu okukala woo yapungula oshimaliwa opo aantu kaaya kale yena iimaliwa momagumbo komitse dhombete.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili hayi gandja wo omauwanawa. Mono hayi vulu okugandja omauyelele mokati kaantu, mono hayi gandja kaakwashigwana mbono yeli haya kutha ombinga mombaanga ndjika. Ohayi gandja nee omauyelele opo aantu yatseye kutya aantu oyeli peni naantu otaya longele pethimbo peni moombaanga ndhika.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya longo niinima, mboka haya landitha iinima yawo, oyo yeli nee haya tula mo aantu mbono ye li haya pakele iinima mbyoka yili mo, opo aantu ya vule okukala taya longo nuupu, yo yakale yena ehala lyili nawa uuna aantu taye ya okulanda.

Mongashingeyi aantu oyena uushina woku yalula iimaliwa. Ihaya yalula we iimaliwa komake. Uushina mbuno ohawu longithwa nee uunene moombanga una aantu tayeya okumbanga iimaliwa oyindji ohayi tulwa kokashina huka etaka yalula kokene.

Owuli wahala okuya kiilongo yayooloka? Iilongo yayooloka oyina iimaliwa yayo mbyoka yina oongushu dhayooloka. Aantu ohayeyi longitha uuna yahala okuya kiilongo hoka. Oshoka ohaayi kiilongo hoka niimaliwa yawo yo tayaka pewa mbiyaka onga omapingathanitho.

Oseti ehala hali monika nawa, ndjoka aantu haya tula omatyofa, taya tula mo iitaafula mbyoka tayi monika nawa, opo ngele aantu taya thikile mo, otaya tala nkene mokuma tamu monika nawa. Iitaafula nomatyofa ohayi ningwa koonkulungu.

Omahala gomangeshefelo ogo nga a ga landitha inima mbyoka aantu yapumbwa haya landitha iinima ngaashi uu tenda, noo ngaku. Aantu oha ya yi pomahala ngaka opo yeli landele iinima mbyoka yapumbwa .

Muuyuni wookuku aantu okwa li haya longitha iinyanga omahala ngono haga thikile aantu. Mongashingeyi aantu oyena ooseti omahala ngono aantu haya kuutumba etaya vululukwa po.

Oositola odho ehala ndyono hali landitha iikulya, mbyono hayi adhika yatelekwa nenge inayi telekwa. Aantu ohaya yi nee koositola opo yavule okwiilandela iikulya yawo mbika, yo yavule oku palutha omalutu gawo nenge taya pe woo aakwanezimo yawo.

Ombanga yoNed Bank oyi li tayi kunkilile aantu yawo mono tayi ya lombwele kutya aantu naya takamithe opu na ookalyamupombo mboka haya kala taya dhenge kutya otaya ziilile koombanga mbono haya vulu okukutha aantu oshimaliwa.

Oonkulungu oyo aantu mboka haya longo iinima iiwanawa, mbono haya vulu okulonga iinima miiti, mbyono hayi vulu oku kala hayi longithwa pomikalo dha yooloka ngaashi uutemba wokwiiyogela, mbono hawu adhika miiyogelo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana, mono iilongo ayihe hayi yi longitha nelalakano opo ya vule okulongitha taya tungitha iilongo yawo nenge taya pe aantu yawo. India oku li oshilongo shoka shi na wo iimaliwa yi na ongushu.

Mongaashingeyi, aantu oya tungu omagumbo gawo mono ya tula mo ooseti, Oseti olyo ehala ndyono hali thikilwa mongaashingeyi. Ohali kala li na iipundi niitaafula mbyoka ya hongwa miipilangi.

Aanangeshefa oyo mboka haya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana. Mbono haya vulu okukala ya ninga oositola dhayo, yo taya tulapo wo iinima mbyoka aantu haya vulu okulanda. Oyili ya simana, oshoka ohaya etele aanangeshefa mbaka iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi gandja omayakulo ga yooloka. Mono hayi vulu okugandja omayakulo ngaashi okugandja omayakulo kaantu uuna ya hala ya dhane nande oshilongadhalwa shontumba mwa kwatelwa wo etanga. Etanga ohali eta omawunawa moshilongo shetu.

Ombanga yotango yopashigwana ano oFNB oyi li wo hayi gandja nenge hayi shunine uuwanawa moshigwana mono hayi ningi omathigathano ga yooloka mono aantu haya vulu okwiimonena nenge okwiivenena shoka ombanga ndjoka ya tula poshitafula.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi gandja uuwanawa moshilongo , ndjono hayi gandja wo omaudhano gayooloka, mono ombaanga hayi gandja iimaliwa , opo aantu yavule okutunga uupale mbono longithwa momaudhano ogendji ngaashi etanga lyomokapale.

Oonkulungu oyo aantu mboka haya ningi iinima yawo, taya ningi iinima iiwanawa ano okuza miipilangi. Iipilangi oyo iinima mbyoka hatu kutha komiti, mbyono aantu haya vulu okulongitha ngaashi oonkulungu. Ohaya vulu wo okuninga uunima womagumbo, mono haya vulu okuninga uugumbo woombwa.

Oosikopa oyo iilongitho mbyoka hayi longithwa momagumbo mbyono hayi vulu wo okupatwa. Oyili wo hayi longwa okuza miipilangi. Ohayi longithwa okupungula iinima ya yooloka mono wo aantu mboka haa kala momagumbo haa kala yena omahala go opala go oga yela omolwa iilongithomwa mbika.

Mongaashingeyi aantu oya shuna komeho. Oyena uushina mbono hawu vulu oku yalula oshimaliwa. Uushina mbuno ohawu adhika moositola ndhoka oonene nenge woo moongeshefa moka ngaashi noombaanga.

Iipundi oyo iinima mbyoka ya simana momagumbo getu. Aantu oye li haya ningi iipundi taya longitha wo iipilangi mbyoka ya za komiti oha ya ningi wo iipundi nenge omatyofa ngono aantu haya vulu okukutumba.

Ombanga yaStandard Bank, ombanga yimwe ndjono ombwanawa moNamibia noya kondo aantu oyendji omagulu mokugandja uukalata wawo mbono wa kwatelamowo ekwashilipaleko nonkene aatu iha ya yiwe kokule.

Iipilangi oyo iinima mbyoka hayi zi momiti mbyono hayi longithwa woo pamikalo dhayooloka. Iipilangi oya simana oshoka ohayi vulu okulongithwa iipundi mbyono aantu haavulu oku kaatumba pomahala gayooloka uuna yaloloka.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana, mbyono yili hayi vulu oku kandulapo omikundu dhetu moonkalamwenyo dhetu. Oyili woo hayi landa yimwe mbyoka yili twapumbwa. Ohatu vulu woo okuyipa aakwanezimo nenge ookuume nenge ookahewa ketu.

Oshimaliwa osha simana okulanda iipumbiwa nokulanda wo oompumbwe dhomuntu uuna edhi pumbwa nokulanda wo iikulya, iiyimati noshotuu.

Iipundi niitaafula ohayi ningwa miiti. Iiti mbyono hayi adhika koshitopolwa shaKavango oko haku zi iiti mbyono. Aantu ohaa ningi iipundi niitaafula taye yi landitha opo ya mone mo oshimaliwa shawo sho ku ikwatha.

Ombaanga yo Nedbank oyili tayi kunkilile aantu mono tayi lombwele aantu kutya muuyuni omuna ookalyamupombo mbono ha vulu oku kuthako iimaliwa yaantu kombaanga dhawo nenge taye ku dhengele etaye kupula iinima mbyoka taya vulu oku longitha.

Iimaliwa oyili ya simana mbyono aantu haya longitha miilongo kehe hayeyi longitha nelalakano opo yavule okukala ya yambulapo oshilongo shawo . Uuna omuntu ena oshimaliwa oha kala ena enyanyu ndjono iimaliwa haya vulu okulongitha nee okupa ookuume kawo nenge ookahewa kawo uuna nande opehala lyomavalo nenge piituthi ya yooloka.

Aapashiyoni oyendji ngele tabyeya oku talelapo monamibia oha yeya niimaliwa yokoshilongo shawo opo yavule oku pingakanitha yatule miimaliwa ya Namibia yo yakale woo yena iimaliwa ya Namibia.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile aantu yawo, mono tayi lombwele aantu kutya ombaanga kayi na esiku yi ka pule omuntu oshimaliwa. Otayi lombwele aantu, oshoka ookalyamupombo ohaya dhenge aantu oongodhi taye ya lombwele kutya otaya ziilile koombaanga nelalakano ya kuthe ko iimaliwa yaantu.

Ombaanga yoStandard Bank oyo ombaanga yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjono ombwaanawa, tovulu okupungulako oshimaliwa shoye, toshi kuthako uule womasiku 32.

Okombitha olyo ehala ndoka lyopashinanena ndono lili hali gandja omayele kaantu, ndono lya pingakanithapo oshinyanga muuyuni wookuku. Olili hahali tulwa iipundi iiwanawa mbyono hakuti omatyofa ngono haga ningwa koonkulungu.

NedBank oyo ombaanga yimwe ndjono tayi vulu oku kuthilako uuna wa hala okulanda oshinima shoye unene ngaashi ongodhi, omambako ngoka omanene, uumbako uushona noshowo omambako go ku popya. NedBank ota vulu oku ku kwathela.

Aantu mboka ya yambekelwa ano aanongo ntu oyeli haya ningi iinima yawo. Ohaya ningi iitaafula opo ya vule oku imona iimaliwa. Ohaya ningi woo oosikopa ndhono haya vulu oku landitha etaayi monene oshimaliwa shawo.

Omahala ogendji gomalandithilo oga tulwa uutemba, mono aantu ihaya humbata we iinima peke, ngashingeyi otaya tula iinima yawo muutemba, opo shiya ningile oshipu okuhumbata.

Owu li wa hala okuilandela sha? Longitha iimaliwa nenanena. Iilongo ayihe oyi na iimaliwa mbyoka ya yooloka, ya yooloka muukwatya wayo nomongushu. Iimaliwa oya thaanekwa aantu ya yooloka mbono ye li moshilongo shawo, ano aaleli.

Ngaashingeyi uuna waya mostila aantu itaya landithawe omapulasitika ngono haga tulwa iilandomwa yoye ndele ohaya tula wo momambapila mono omo taya tula iilandomwa yoye.

Aantu muuyuni oyendji oye ya po nomikalo dha yooloka, mono yeya po nomikalo dhoku imonena oshimaliwa. Aantu oye ya po nomadhiladhilo nkene yena okuninga oondhopi mono woo haa vulu okulanditha opo ya vule okwi imonene oshimaliwa.

Iipundi oyo iinima mbyono yasimana mbyono hayi ningwa miipilangi. Ohayi longithwa okukuutumba uuna aantu yaloloka. Ohayeyi longitha momagumbo tayi vulu okulingitha moombelewa nosho tuu moooskola uuna uunona tawu nyola.

Owuna shoka wa hala okwiilandela ombaanga yoNEDBANK oyili tayi lombwele aaantu kutya oto vulu okulanda iinima yoye nokalata uuna wayi mositola eto swayipa oto vulu okwii monena shoka wa hala .

Ombaanga yoStandard Bank oyi li ombaanga ndjoka ha yi vulu oku gandja wo oshimaliwa moshigwana. Shino ohaya vulu nee oku ninga omathigathano nenge ya hala oku kwathela nenge ya ninga edhiladhilo , nenge ya adha etsokumwe opo ya vule oku gandja oshimaliwa.

Inda koNictus nenanena opo wu vule okwii landela ekopi lyoye lyoku ye nyeka omeya, ndyono lyili lya kululwa, oto landa nee nombaanga yoye ndjoka yapashigwana ano oFNB, ndjono yili ya kutha ko lela ondando yaya pevi nawa.

Mongashingeyi otu na mo oositola. Oositola odho omahala ngoka haga landitha iinima mbyoka twa pumbwa mono mwakwatelwa wo iikulya. Ohayi kala ya pakelwa nawa opo aalandi taya kala ya hokwa, notaya kala ya panda uuna taya landa moositola ndhika.

Ombaanga yoStandard bank ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi gandja omauwanawa moshigwana. Oyili tayi tseyitha kutya opuna oosola, olusheno ano loketango ndyono halu vulu oku longithwa nohalu landwa kositola yoMega tech.

Ombanga yoStandard Bank oyi li ombanga ndjoka hayi adhika moNamibia ndjono hayi gandja wo omayakulo ogendji kaantu yawo. Oyi li wo hayi vulu okugandja oshimaliwa pamukalo gomukili. Aantu ohaya vulu pewa oshimaliwa opo ya vule okulonga shoka ya pumbwa noshimaliwa shika.

Oweshi tseya tuu kutya ositola yoNictus oyi li tayi indile aantu opo ya vule okukala ya landa iinima koositola dhawo mono haya vulu okulongitha okakalata kawo opo ya vule okukuthilwako kondando ndyoka.

Monalenale aantu okwa ki haya kululwa niikonde nomakuwa nenge nditye nomakende. Ngashingeyi Bank Windhoek okwe ya etela po oshitayi shono shi li popepi mpono aantu haya kululwa nomashina, ihaya kululwa we niikonde nenge nuukuwa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi adhika mooseti methimbo lyopashinanena, oyo yili hayi adhika mo, moka aantu haya vulu okukaantumba, e taya kundathano iinima mbyoka yahala okukundathana, oyili ya ningwa miipilangi mbyono woo ya tulwa omafulafula.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka aantu haya longitha. Oyi na oongushu dha yooloka. Mono hamu adhika iimaliwa haku ti ooEuro. OoEuro odho iimaliwa mbyoka yi na ongushu oyindji muuyuni auhe. Aantu ohaye yi longitha nduno pamikalo odhindji.

Iimaliwa oyo yimwe ya simana. Tanzania oku na wo iimaliwa ye mbyono yi na oongushu dha yooloka mono hamu adhika wo ooshilingi omayovi omulongo, ooshilingi omayovi gatano, ooshilingi omayovi gaali nooshilingi eyovo limwe. Ohamu adhika wo niikukutu.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayilongithwa pamikalo odhindji. Mono aantu haalongitha iimaliwa mbika opo yavule okwiilandela shoka shokulya nenge taalandele woo aakwanezimo yawo ngele yeli yapumbwa oshiima momagumbo gawo.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana mbyono hayi longithwa moshilongo shetu. Ohayi longithwa nee nomalalakano opo aantu ya vule oku kandulapo omikundu mono haya landa shoka ya hala yo ya vule wo okupa yakwawo nenge ookuume nenge ookahewa shoka ya pumbwa.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi gandja uuwanawa moshigwana. Ohayi shunitha oshimaliwa moshigwana uuna ya tula po omathigathano. Ohayi tula po omathigathano ngoka uuna aantu ya ninga oshilonga mono aantu haya vulu okulanda olusheno noongodhi e taya isindanene oshmaliwa shika.

Iipundi oyo iinima mbyoka yi li ya simana mono aantu haye yi ningi, haa vulu oku tula ko wo uukuusinga uunima mboka hawu opaleke, wo ohawu vulu oku kala wa yalwa omuntu opo a vule oku kala a vululukwe po nawa.

Opo wu vule okupingakanitha oshimaliwa owu na okukala wu na ontseyo nkene kutya iilongo yimwe oyi na iimaliwa yongushu yi thike peni shino ohashi ningwa ne ngele aantu taya pingakanitha iimaliwa uuna taya ka talelapo kiilongo opo yaakatye kutya oya nyokomwa.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yoolokathana moka to adha mu na oodola omulongo, oodola omilongontano, oodola omathele gaali noodola omilongombali dhaNamibia.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yaningawa koongulungu nelalakano opo aantu yavule okukala yakuutumba, taya vulukwa nawa. Oyeli hayeyi ningi nelalakano opo yavule okulanditha opo yiimonenemo oshimaliwa.

Ombaanga yaNamibia yaFNB oya gandja woo ekunkililo kaalongithi ayehe haya longitha uukalata wawo opo ya vule oku ka nana nawo moositola ngaashi oNictus opo yi imonene ko iiyemo yasha.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimana noonkondo oshoka aantu ohaa vulu oku kandulapo omikundu dhawo mono haavulu okulongitha iimaliwa mbika. Ohaya vulu okulongitha iimaliwa ngele yahala okwillandela sha shoka shapumbiwa momagumbo gawo

Nale aantu okwali haya kuutumba kiiti, ngashingeyi ohaya aantu otaya kuutumbu kiipundi mbyoka ya longa yo yene, osho wo iitaafula mpoka haya kuutumba ngele taya li omwiha nenge uulalelo taya nu okofiwa nosho tuu.

Owuli wa hala okuya koshilongo oshikwawo? Iilongo ayihe oyina iimaliwa mbyono yina oongushu dha yooloka. Mono omuntu wa pumbwa okukala wushishi uuna wa hala okuzamo moshilongo shoye kutya otoyi niimaliwa ingapi mbyono to vulu okukalongitha kiilongo iikwawo.

Tanzania okuli oshilongo shoka shili muAfrica oshilongo shoka oshiwaanawa shina woo iimaliwa yasho, ashike oshina iimaliwa yongushu mbyoka yili yagwa pevi lela uuna taapingathana niilongo iikwawo oshili hashi kala shalongitha iimaliwa oyindji.

Ombaanga yaFNB oyi li tayi tseyithile oshigwana kutya oku kala wa humbata iimaliwa peke oshili tashi hulu, oshoka mongaashingeyi aantu ohaya longitha uukalata mono ho vulu oku kala wa nanitha mositola kehe ndji toyi.

Ositola yedhina Nictus oyi li tayi lombwele aantu kutya oye na omashina ngoka ge ya kondando yopevi lela. Mono ho vulu okulongitha ombaanga yetu yopashigwana mokulanda eshina ndika nokakalata.

Owa hala oshinima shoye matukila poositola dhontumba nena opo wu vule oku imonena shoka wa hala. Otayi noshimaliwa opo wu vule okulanda. Oositola odhi na oolaka ndhono dha pakelwa nawa dho odhi na ongushu kutya iinima oyi na ingapi.

Mongaashingeyi aantu oye li haya ningi iitafula tayi monika nawa opo ya vule okwiimonena oshimaliwa. Iitafula nenge omatyofa oha ga tulwa nee mooseti opo aantu ya vule okukutumba yo yeyi longithe wo pomikalo odhindji.

Menanenathimbo aantu oye ya po nomadhiladhilo nkene ye na oku kala taya opaleke omalukalwa gawo mono haya landa iinima mbyoka iiwanawa, mbyono haya landa iitaafula nenge uupundi mbono wuli tawu monika nawa, mbono wa ningwa kaanongontu.

Uuna omuntu wa hala okuya kiilongo ya yooloka oho vulu kuya noshimaliwa shoko shilongo sheni ihe ngele wayi kiilongo mbyo wa hala okuya oho vulu oku kala wapingakanitha oshimaliwa shoka wuna nomoshilongo shoka iilongo ayihe oyina iimaliwa yina ongushu ya yooloka.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Oha vulu oku landitha iinima ya yoloka mono haya vulu oku landitha oondjato. Aantu oha yeya ne oku tala etaya landa mbyoka ya pumbwa oku landa esiku ndjoka.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima nelalakano, opo yavule oku imonena oshimaliwa. Shika ohaye shiningi ngele taya landitha iinima mbyoka yapumbiwa kaakwashigwana, opo aakwashigwana ya vule okuya yalande iinima mbika.

Iimaliwa ya Euro oyo mbyoka yili ya simana, oshoka oyo yimwe hayi adhikwa yina ongushu, ongushu ndjoka yi vule iimaliwa ayihe muuyuni. Oyili ya simana, oshoka aantu oha ye yi longitha noma lalakano opo aantu ya vule oku kandulapo oopumbwe dhawo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana, mbyono iilongo oyindji ha yi longitha opo wo yi vule oku kala ya yambula po iilongo ya wo. Oha yi yambulwa po uuna ta ya tungu iilongo ya wo ta ya landa iikulya kiilongo ya yooloka, mono ha ya pe wo aakwashigwana.

Aantu oyendji ohaya mbombolokele komahala gomalandithilo. Ngono ga nuninwa owina opo aantu ya kale haya ka landitha iilikolomwa ya wo ngaashi omakunde, oombe, oofukwa niikwawo yimwe ya gwedhwa po.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo ombaanga ndjono ombwaanawa moNamibia ihe koonono. Hono tovulu okupungulako oshimaliwa shoye shakonda peyovi limwe alike , lyokukalanda iipumbiwa yoye megumbo nenge iikulya.

Ombaanga yoBank Windhoek moNamibia oyili ombaanga ndjoka hayi kwathlele aantu moku pungula iimaliwa yawo oyili wo hayi tumu uurumwalaka uufupi kaantu uuna pena aantu yamwe ya hala okulongitha oombanga dhawo.

Owu li wa hala okuninga nawa iinamwenyo yoye? Ombaanga yotango yopashigwana otayi lombwele aanafaalama ayehe mboka kutya otaya vulu okukutha oshimaliwa pamukalo gomukuli, e to vulu okukala wa ninga nawa iinamwenyo yoye.

Ostola olyo ehala ndjoka ewanawa ndjono hali landitha iinima yayooloka. Olyili hali landitha iinima mbyoka yapumbiwa moshigwana opo aantu yavule okukala yeya kostola ndhika taya landa opo aanangeshefa yavule okwiimonena oshimaliwa.

Aantu mboka yena oositola oyeli haya landithamo iinima yawo. Mbyoka hayi kala yatulwa pevi nenge ya lekwa opo aantu yeyi mone nawa. Ohayi kala ya pakelwa nawa, opo yivule yi etepo uuyogoki, yo yi ithane woo aantu mboka ya hala okulanda.

Aanangeshefa oyeli haya ningi oongeshefa dhawo mono haya landitha iikutu. Ohayi kala ya lekwa komileko , dha pakelwa nawa opo aantu ngele ta yeya okulanda ohaya mono kutya iikutu iiwanawa oyili peni. Yo ohayi kala wo ya yela nawa ya kangulwa yu ukilila.

Ohatu taamba wo iimaliwa yaza kiilongo ya yooloka, ngaashi iimaliwa yaAmerica mbyoka hatu vulu oku ya nayo koshilongo hono opo tu vule oku landa iipumbiwa yetu uuna twaya koshilongo hoka.

Iipundi oyo iinima mbyoka hayi longwa miipilangi. Iipilangi mbyoka yaza momiti. Oonkulungu ohadhi vulu okulonga mo iitaafula mbyono yili hayi longithwa momagumbo noshowo moombelewa.

Oositola olo ehala ndyoka hali landitha iinima ndyoka aantu yapumbwa. Aantu ohaya yi nee komahala ngaka opo yakiimonene shoka yahala. ohaya yi nee noshimaliwa opo yavule okukalanda opo yamone woo inima mboka yahala.

Iipundi oya simana oshoka ohayi longithwa pomahala ogendji. Pomahala ngaashi omahala giigongi, omahala goma talelepo, omahala goku lila omo to adha iipundi.

Aanangeshefa oyo aantu mboka haya landitha iinima nelalakano opo ya vule oku imonena mo sha. Oshimaliwa shono taya vulu oku longitha opo ya vule oku kandulapo oompumbwe dhawo. Nenge taya kwathele woo aakwanezimo yawo.

Oositola ogo omahala ngoka haga landitha iinima mbyoka aantu yapumbwa . Ohaya landitha nelalakano yavule okukala yapa aantu iinima mbyoka yahala opo yavule okwiimonena oshimaliwa shono haya vulu okulongitha.

Mongashingeyi aantu ihaya kuutumba we komandangalati. Oyeli yaninga omikalo nkene yena okukala yakuutumba yavululukwa nawa. Mono yaningi wo omatyofa, oya ningi wo iitaafula mbyono haya vulu okulongitha pamikalo odhindji.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yopashinanena iipundi mbyoka hayi kaaatumbwa mbyono ya ningwa miipilangi oyi li ya simana oshoka ohayi opaleke omagumbo mono hayi vulu wo okutulwa mooseti dhopashinanena.

Mongaashingeyi aantu ihaya lala we komapokolo nenge komalyenge. Oyeli ya ningapo omikalo nkene yena okukala taya lala nawa, mono ya etapo oombete ndhoka dhina omatalashe omawanawa, dho odhina wo uukusinga uuwanawa.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana mbyono hayi longithwa opo tu vule oku kandula po oompumbwe dhetu, ohayi longithwa momikalo odhindji mono hatu vulu oku yi pa ookahewa ketu nenge ookuume ketu uuna ye li ya pumbwa oshimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana. Mbyono aantu haya longitha opo ya vule oku ilandela sha. Ohaye yi longitha nee ngele taya landele ooyakwawo nenge taya kwathele woo aakwanezimo yawo mboka yeli ya pumbwa iinima.

Iitaafula oyo iinima mbyoka yili yasimana, oshoka aantu ohaye yi longitha mokutula ko iinima yawo ,ohayi longithwa wo kaanasikola, ohayi longithwa wo moombelewa nosho wo momagumbo. Aantu uuna ya hala okukuutumba etaya li nawa iinima yawo, ohaya tenteke nee kiitaafula huka.

Oositola odho ehala lyoka aantu haya vulu oku kala ya landitha iilandithomwa yawo. Aantu ohaya vulu okuya koositola dhika opo ya vule oku mkala ya landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo, mbyono woo hayi vulu okoopaleka omagumbo gawo.

Mongashingeyi aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala, omuna uushina mboka hawu longithwa moombanga, mbono hawu vulu okumana oku yalula oshimaliwa shoye pethimbo efupi. Aantu ohaya fala nee okapandi koombanga ko okashina haka taka yalula owala.

Ombaanga yoStandard bank oyili ombaanga ndjoka ombwaanawa ndjono hayi adhika moNamibia. Oyili hayi gandja omayakulo gayooloka mono mwakwatelwa woo oku kwata oshimaliwa, oyili woo hayi gandja aantu moshigwana mbono haya vulu oku gandja omayele.

Owa hala oshipundi nenge iitafula inda positola nena oto adhako iinima mbyoka wahala. Ngele owa hala oku kala wuna egumbo tali monika nawa matukilapo owala oto vulu okumonapo shoka tashi gwana miimaliwa mbyoka wuna.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyi li ombaanga ndjoka yi li ya simana moNamibia, oshoka oyi li ha yi kwathele aantu moku pungula oshimaliwa shawo. Oyi li wo ha yi gandja omayakulo galwe , ohayi gandja wo omauyelele omawanawa , ohayi kumagidha woo aakwashigwana.

Nedbank ombaanga ndjoka hayi gandja moshigwana. Oha yi ningi omathigathano gokutondoka. Aantu ohaya ka ishangitha momathigathano ngoka opo ya vule oku kala ya kutha ombinga mokutondoka. Ohaya futwa oshimaliwa nenge taya pewa oombandi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi lombwele aantu ya, mono taye yi lombwele kutya oto vulu oku kala wa nana nokakalata koye kombaanga ndjoka yotango yopashigwana itoo kuthwa nande osha.